Tena mahafinaritra be mitazana n'ity lalatsara ity satria tena malalaka sady madio le toerana toy ny tsy misy vovoka mitsy na ny kely aza, sady tao mamirapiratra be na ny tafo eny ambony aza hita tonga dia mandray azavana be etỳ ambany amin'ilay sary dia ilay foto-drafitr'asa mihintsy ny tena manintona ny nisaiko hoe ahoana ny natanterana izao amin'ny sary izao.